Lehilay iray mitondra bisikileta ka mitondra entana vitsivitsy miaraka aminy, zavatra foentina maka rano no entiny ao aloha ary ao aorinany.

Rojo volamena misy sary lolo anankiroa mamirapiratra eo aminy. Matoritory eo ambon'ny lamba fotsy ity rojo volamena ity. Itsy akaikin itsy kosa misy firavaka volamena fotsifotsy.

Vehivavy iray manao raoby vita gasy mipetraka eo amin'ny sisin'ny toerana fipetrapetrarana iray. Miloko volontany sy volontsôkôlà ilay raoby ary ahitana ihany koa kisarisary izay milokom-bolamena manaingo ilay raoby. Manao kiraro miloko volontsôkôlà ihany koa izy.

Tsipika miendrika telozoro miloko mavokely. Ahitana loaka ny eo afovoany izay miendrika telozoro ihany koa. Eo ambany dia ahitana ireo isa izay afaka ampiasaina amin'io tsipika io.

Toby filomanosana natoraly miloko mangamanga, misy rian-drano madio eo amin'izany toby filomanosana izany, ravahana vato misy lomotra manodidina azy.

Tranom-borona miloko maitsomaitso ary misy vorona anankiroa mipetraka eo aminy. Ny iray eo amin'ny tafon'ilay trano ary ny iray kosa ao anatiny.

Vehivavy fotsy fihodirana manao akanjo manga, ny volony dia olioly, manao paozy somary mirirana ary ny tanany hapetrany eo amin'ny lohany.

Misy fiara mijanona miloko fotsy eo amin'ny sisiny arabe ary akaikin'izany fiara izany dia ahitana rano mivalana izay miaraka amin'ny fako ery amin'ny sisiny ery kosa dia ahitana olona mijorojoro sy mandeha.

Sainam-pirenena ahitana : loko mena eo amin'ny sisiny ankavanana ary misy sary kintana amin'izany loko mena izany, etsy ankavia kosa dia ahitana loko mavo ny tampany ambony ary miloko maitso ny tapany ambany.

Boaty vitsivitsy izay miloko fotsy ary misy haingo voninkazo miloko manga, miloko volontsôkôla ary misy miloko maitso madinika manaingo izany boaty izany. Ireo boaty ireo dia misoratra amin'ny marika anankiray mitondra ny anarana hoe : "Vaniala Madagascar".

Eny an-tanan-dehibe dia tsy maintsy ahitana polisy izay mandamina ny fifamoivoizana. Ahitana ihany koa ireo olona marobe mandeha tongotra eny amin'ny sisin'ny arabe.

Boaty iray: ahitana vokatra fanosotra amin'ny volo misy fonony miloko mavokely ny ivelany ary ahitana soratra miloko fotsy, ny sarony kosa dia miloko fotsy.

Boky iray izay misy sarina vehivavy manao raoby mena eo amin'ny fonony. Misy lohatenin'ilay boky ihany koa, izay miloko fotsy eo amin'ilay fonon'ilay boky.

Zazavavy kely iray manao raoby lava fotsy ary misy haingo voninkazo miloko fotsy ihany koa eo amin'ny lohany, manao kiraro miloko fotsy ihany koa izy.

Indray andro izahay dia nandeha niantsena tamin'ny toeram-pivarotana lehibe iray ka nahita fihenambidy tamin'ny lafarinim-bazaha ka nanararaoatra izahay nividy izy io satria teo amin'ny vidiny sivifolo sy sivinjato sy dimy arivo ariary fotsiny ny iray kilao.

vehivavy manao raoby sorasoratra misy loko maromaro, misy loko volom-parasy, ao ihany koa ny loko manga tanora; mitehin-kiho ilay vehivavy ary ny tongony dia manao kapa tsotra misy voninkazo menamena

Poketra vitsivitsy vita amin'ny asa tanana ny iray miloko manga antitra sy manga tanora ary fotsy, ny iray miloko maitso sy mavokely ary fotsy manompo mavo, ny iray kosa miloko volontsokolà izay fotsy manopy mavo ihany koa.

Fiara tsy mataho-dàlana miloko mainty mizotra moramora eny an-dàlambe eny. Arahana kodiaran-droa izay ahitana olona anankiroa. Etsy ankilany kosa misy toerana fivarotana lasantsy "Jovena".

Vehivavy iray mivarotra eo amoron-dalàna, manao akanjo miloko mavo ambony ambany, misy soratsoratra miloko maitso kosa manaingo ny tapany ambany, mikarakara vomanga izy izay efa voatetika ao anaty koveta.

Seza fandraisam-bahiny miloko mainty vita amin'ny hoditra, miisa telo izy ireo ; ary misy latabatra kely kosa eo afovoan'izy ireo izay miloko mainty ihany koa. Misy karipetra miloko volontany eo ambanin'ilay latabatra kely.

Zava-maniry anisan'ny tena mampalaza an'i Madagasikara dia ny ravinala. Matetika izy ireny dia maniry eny amoron'ireny rano ireny, ary mahafinaritra ny mitazana azy ireo rehefa mody ariva ny masoandro satria taratr'ilay mena midorehatra mahafinaritra.

Rojo volamena izay mipetraka eo amin'ny zavatra iray miloko mainty, misy sarin'i Madagasikara izay ahitana perla miloko manga ny eo afovoany.

Mampatsiahy ahy tamin'izahay mbola mipetraka tany Mahajanga ity trano iray ity. Trano fotsy iray manontolo no manodidina azy ; ny tafony dia metalika ; tsy misy rihana ilay trano. Ny manodidina azy kosa dia feno bozaka maitso mavana ary ahitana hazo « akasia ».

Vehivavy iray mitafy akanjo nentim-paharazana izay toa maneho sary tranainy. Mitafy akanjo misoratsoratra ilay vehivavy ary ny volony dia matevina be.

Tovolahy iray mandeha eny an-dalana, manao kilaoty misoratsoratra miloko volontsokola ary misy voninkazo miloko menamena amin'izany. Ny akanjo ambony kosa dia miloko fotsy, misy zavatra fotsy eo amin'ny tanany.

Vary amin'anana anatin'ny lovia miloko fotsy iray ary kitoza kosa ao anaty lovia fotsy kely anankiray. Misy lovia fotsy anankiray eo anilany, izay ahitana sotro sy sotrorovitra ary antsy.

Lovia fotsy iray ahitana ovy efa voatetika ary efa voahendy, misy hazo fisokirana nify eo ambonin'ilay ovy voahendy. Misy ihany koa saosy entina mihinana izany ovy voahendy izany.

Trano vita amin'ny fanfana, miloko maitso ny varavarankely. Ny eo ivelany kosa dia ahitana vato mifanongoa vitsivitsy. Eo ihany koa misy lamba miahy amin'ny karazany avy.

Rojo volamena misy vatosoa miloko fotsy boribory eo aminy; mipetaka amin'ny zavatra mainty ao anatiny boaty iray miloko fotsy ilay rojo volamena.

Boky iray nosoratan'i Voniary izay mitondra ny lohateny hoe " afatra ireo tavoangy plastika " ny nanao sary kosa dia Jôana rakotarovelo.

Tavoahangy madinika maromaro miloko fotsy, misy sarisary manaingo ilay tavoahangy, misy sary koa orona izay ao anatin'ny boribory iray, misy ihany koa sarina fo izay miaraka amin'ny ravina maitso itsy ankilany.

Trano lehibe iray misy rihana anankiray. Miloko fotsy ny vatany iray manontolo ; ny andry kosa dia miloko mena. Ny tafony dia vita amin'ny tanimanga, eo amin'ny tafony afovoany dia ahitana sarin'ny famataranandro ary eny amin'ny tampony eny kosa dia ahitana lakolosy.

Pôketra miloko mainty iray izay ahitana voninkazo vita amin'ny volamena manaingo azy, ny voninkazo anakiray dia ahitana rojo volamena miaraka aminy.